Bibiiri bata Zeŋɛɛ la kaneaa biŋee ba nimitɔɔreŋ gansɔre biŋee la magedalee meŋ biŋee la a biiri bayi sɔrɔ la a gane kyɛ ka a kaŋ ba kaara a gane poɔ.

Lɔɛ ane motore kaa koɔroo zie la ka a lɔɛ e gyɛmaa lɛ a be bipɔlii arɛɛ la a koɔrɔ a kaa mine a korɔ a lɔɔre kaŋ kyɛ ka a lɔkyɛlɛɛ na a kyɛllɛ.

Noba laŋee taa ka silindare a biŋ biŋ gyɛmaa lɛ ka ba mine bayi a pɛgle kataweere ka ba are a silindare be e line poɔ a biŋ ba ba bon biŋ biŋ a.

Bontanne tuori taa sobiri poɔ bontanne waa yaga lɛ tuobu meŋ la ka a tuo nensaala be la a bontanne kpakyaga poɔ a kyɛnɛ.

Lɔɛ kaa koɔroo zie la dɔɔ deɛ o gbɛre a dɔgle lɔre zu kyɛ de tube a eŋ lɔɔre poɔ a koɔrɔ a kaa mine eŋnɛ a lɔɔre poɔ.

Yɛre la be ba puoroo die poɔa puoro dɔba meŋ la ba zaa ba gbie dumo a eŋ nose mask ba zaa ŋa soo.